Oba n'abashaija babiri bari omubwato bakwitse enyiko nibatera amaizi ahagati y'enyanja omwe naranzya kunu omwe naranzya kuriya kwonka orumwe orwiko niruranzya enyuma orundi ruri omumaisho.

Ogu ogu omuntu akaba atakurebeka kwonka akwatse omukono gwa buryo n'ogwa bumosho yoona agikwatse agibumbatise arabizemu ekikumu ekishaija aha kikumu ekindi aha rubaju hakaba hariho akooma kamuri aha rubaju

Egyo n'enyanja ahagati y'enyanja hakaba hariho ekirwa ahagati y'ekyirwa aho hariho ekiti kitekamirweho ekinyonyi kirikuranzya okunoku ahagati yenyanja egi

Aha nihamba, ihamba raba ririmu entwiga, omushaija wepiki kuba yaba narabaho yiija yamutangira omu maisho shana nga amutere kwonka yareebwa ngu akiri aha piki takamukwasireho.

Eryo nihamba harimu n'omuhanda ahagati y'ihamba omu kibiira harimu n'akabaati nindeeba kariyo nikatoora aharuguru y'enguto okweyoona kandi hariyo n'eshoozi omumaisho

Ka n'akatare k'emyenda eri aha mudara hakaba harumu emyenda eya buri muringo gwona enkoofira, esaati, ebiteteya emyenda nyingi munonga ekaba eri omumadara bakugiguza emwe ekaba erumu ebimuri endiijo erimu ebikuubo bikwiragura emwe erimu ebya buri muringo gwona.

Ogu n'omukazi naguuza enyaanya naguriza aha kimeeza biri omu butu bw'emiringo etari emwe n'emwe enyaanya obutuunguru n'ebindi bintu

Hariho ekiturakita kiri omu kishaka, mu kishaka eki harumu nanka egi ebinyansi ebyomire enyuma hariyo ekibira kuriya omu maisho hariyo iguru ahagati aho hariho enkungukungu kya turakita kine ebibega omu rubaju rw'ebya kinekye. Ekindi, ekyo kyaturakita omutwe gwakyo n'ogwa kiragara

Abakazi babiiri nibaruga omu mihanda yaabo baine ekibareeta omwe ayengwire akakutiya omwe ayetsibire ebitabaare ari aharubaju rw'ekikwizo n'emitumba omu maisho g'enju

Ogu n'orikuronda ebyenyanja omu nyanja akatayo engaro yakihisayo eirobo hariho ekyererezi akaba ajwaire ekirikwiragura aha mikono kandi omukono gwe gukaba guri ogurikutukura

Eki nekinyamaishwa kiri omukishaka ekirikukora nka ebyabantu, kwonka ekituura omukishaka nikikwata nk'omuntu kikaba kiri ahagati y'ekishaka tihaine omuntu owaabaire nakishangayo.

Aha hariho motoka erikutwara emigugu y'abaana, ahaiguru ya motoka egi hakaba hariho omufaraso hariho n'ebindi ebintu ebya kinyanshi na omufaraso nagwo gwa kinyashi nabyo bikutukura. Omu maisho hariyo omuti gwine ebibabi kandi erikutoora oku, eine enamba omu rubaju. omu maisho gaayo hakaba harimu piki kandi nindebayo enju eyabaire eyemeriire hakaba hariho mwanya murungi kandi eri omu nguuto, mu nguuto egi

Ebi nibabyeta ebifunjo ebirikukira kumera ahansi omumpanga

Egi n'enkoko rushaaki eine ebireju birukutukura hamwe n'ebyoya byinemu ebya kinekye

Ogu ari omu bicoori bye omu musiri kwonka ekizibu ataire omugongo kunuuya naranzya kuriya, omukono noranzya omukono ahakuba ajwaire ebintu ebirikureebekyesa emikono ekintu ki ajwaire nikikoma omu mabega ari ahagati yomusiri gw'ebicoori

Hariho omukazi aine omwana we bari aha maizi nibanaba aha payipu ahakisiika hariho ekimuri eki barikweta rukaka Kandi aha rubaju rwa rukaka hariho ekikooko eki barikweta empunu omu maisho kuri nindeebaho obwoma aha kabafu kokunaabira engaro

Ogu nomutumba gussimbire omwitaka konka niharebekaho ekyi kweka ekyimwe, akuba nindeeba ebitagyi nibigaruka oku nibigaruka oku namababi gatarikuhishana ,agamwe naga yelo agamwe naga ga aga kuhisha ebinyantsi ,Kandi nindeeba nkiguru omumisho kuriya omumwanya, sayidi yo mwanya orubajju rwayo orundi naba she obundi ayine kala baka eya e-- nana ahansi hariho ebitagyi bikureeba ahantsi hariho ebitagyi bikureeba ahiguru hariho obundi ahiguru ahagati hariho akanya

Egi n'enju etakahwire ahakuba tibakagishakeire kwonka ahansi hariho amadirisa ahaiguru tibakateireyo mabati bateireho amadara amatembero ahu barukutembera hariho ekiju kikuzire ky'amabati gakyerenyere harumu kuriya noorebayo ebiti oreebayo ebicu oreebayo n'ebintuntu ebindi.

Ogo n'omwanya murungi munonga gw'aha yorushozi okwo ahansi yorushozi hariyo enyaja ahaiguru y'orusyozi ahaiguru hariho ebicucu bishwekire orushozi kandi hariyo ebitii biri omu rubaju rw'orushozi omumpangowe nooreeba omu rushozi kurumarayo oreeba oku n'oku